Bindirigu n bɛ ŋmani ni n tam teebuli ŋo zuɣu bindirigu maa nyɛla gali duɣura saɣim boraadɛ ni manʒa n ti pahi naan zuwa